Kom n doya kom maa galisiya ka ŋarima bɛ dinni ŋarima dabam dabam ŋarim piɛlli biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni kom maa nyaanga ka tihi ʒɛya tihi maa galisiya pam tihi maa nyaanga ka yiya ʒɛya